Ezikhathini esinengi ngiya ngibe lethamsanqa lenhlanhla enhle nxa ngifike esibhedlela ngithole ukuthi ngisuke ngancedwa ngumuntu umongikazi olothando lomsebenzi wakhe owenza ngokuzimisela njalo elokujabula ngomsebenzi awenzayo.

Ubaba ukhangeleka ejabule kakhulu ngokuthola amanzi ngoba umfanekiso utshengisa esikha amanzi empompini

Kuyakube khona abantwana abathi ekukhuleni kwabo babelohlupho lokuthi uthole umntwana uyadla kodwa akakhuluphali emzimbeni. Uye abe engenwe ngamawemusi ayabe esithi nxa laye esidla lawo esidla emntwaneni. So kukhona nje ezempilakahle aye akuthole ukuthi uzame ukulwisana lalokho ukugula.